Mmirantieɛ eson bi a wɔn afro kɔ gyina edan bi ɛso, wɔn mu num ɛkotow hɔ, ɛna wɔn mu mmienu egyina hɔ. Na emu enum hyɛ ti banbɔ adeɛ yɛfrɛ no hɛlmɛt ena w'ɔhyehyɛ solar panɛls wɔ ɛdan ne so.

Abofra ketewa a ɔne n'abusua te table ho redidi yi. Watene ne nsa rema ne papa aduane. Ne nua na wɔtete akyire yi, Wɔn ani agye. Ne papa abue na no a ɔregye aduane no adi.

Abarimaa bi a ɔgyina badwam, na maame bi a ɔhyɛ atade kɔkɔɔ ne trɔsa tuntum gyina n'akyi. Na mmeranteɛ mmienu bi nso gyina n'anim pɛɛ atene ne nsa de adeɛ rema abɔfra no.

Mmɔfra a abɔ kyɛnku gyinagyina hɔ na aborɔfo mmaa mmienu nso gyinagyina hɔn nkyɛn, na bronin baa baako atene ne nsa de asɔ abɔfra baako nsa, mmɔfra no ɛresere ɛhwɛ aborɔfo mmaa no anim.

Nnipadɔm pii a wɔ dɔsso pii. Na wɔte ship bi a esi nsuo so. Na ship no mu no, ɛdan si ship no mu. Nnipa aforo atenatena ship no dan no so wɔ nsuo no so.

Abarimaa a ɔhyɛ atade tuntum na ɔte table bi ho, na screw driver gugu ne table no so, ɛna car ketewa bi a wayɛ si n'anim. Na ɔgu so a ɔrehwɛ car no ho adwuma.

Maamefoɔ ne papafo a wɔn nyinaa ani afi. Wɔafirafira ntoma tuntum, na maamefoɔ no bi deɛ, wɔafira ntoma tuntum wɔ soro ɛna wɔafira ntoma tun kɔkɔɔ wɔ aseɛ, na papafoɔ no bi nso deɛ. Wɔnfira ntoma tuntum koraa.

Mmrahyɛbedwam a aban mpanyinfoɔ atitiriw egyina mmrahyɛbedwam hɔ. Na wɔhyehyɛ ntaade a ebi ahosuo ɛyɛ fitaa na ebi nso ɛyɛ kɔkɔɔ. Woatwa ahyia wɔ mfimfini ɛwɔ mmrahyɛbedwam hɔ.

Papafoɔ ne mmeranteɛ a wɔn nyinaa hyɛ atade korɔ na wɔnam kootal kwan bi so, na trumpet sisi wɔn ano a wɔrebɔ, na baako a ɔdi kan pa ara no deɛ, kyiniiɛ si ne tiri so, ɛnna baako a ɔdi hɔ bio kura akasaa.

Afidie a afa kaa baako ahyɛ aseɛ, na afa baako asi so. Na Mmorɔfop mmienu bigyina hɔ nawɔrehwɛ so. Na afidie no mmienu wɔ Akyirikyiri, ɛna baako bɛn ano ha yi ara pɛɛ.

Mmɔfra nketewa bebree a wɔabɔ kyenku gyina mango dua bi ase. Wɔakatakata wɔn ani na wɔn nsa gugugugu wɔn bo so. Na baako deɛ wabuo n'ani. Ɛrekame ayɛ sɛ wɔrebɔ mpaeɛ.

Mmeranteɛ ne mmabaawa a wɔgyina badwam redi asa, na wɔahyehyɛ wɔn ho amammrɛ kwan so. Mmeranteɛ no hyɛ singlet tuntum, ɛnna mmayewa no hyɛ ntakrakyɛ, na kente ntoma kɛseɛ sɛn wɔn akyi, ɛnna twenebɔfoɔ te wɔn akyi rebɔ twene.

Mmaa a wɔabɔ dɔmpem wɔ baabi. Na wɔase santene. Na baako kuta krataa de rehyɛ adeɛ bi a n'ahosuo yɛ green. Na baako a odi n'anim nso kita krataa no bebree. Na boɔ a esi n'anim no ahosuo no yɛ kɔkɔɔ.

Borɔdeɛ apɛsie ne kontomire abomu a ɛnam hyehyɛhyehyɛ mu. Na nkosua a yɛanoa mmienu hyehyɛ mfimfini. Wɔatwitwa pɛɛ kakra gu nkyɛn. na ɛwɔ ayowa tuntum bi mu.

Mmeranteɛ bebree a wɔgu amena bi mu, na hwɛsofoɔ bi hyɛ atade fitaa gyina soro na ɔrehwɛ so. Na ɛbi rehohoro adeɛ ho, ɛna ɛbi nso retu anwea.

Nnipa bebree, mmaa ne mmɛrima a wabɔ kyɛnku ahyia ɛwɔ apata dan bi ho. Na adua hyɛ apata dan no ano. Maame bi gyina apata dan no ano pɛɛ ɛna ɔkasa ɛkyerɛ nnipa a wabɔ kyɛnku ahyia wɔ hɔ no.

Dwade beaeɛ a nipa ahorow bebree nam mu kyiniiɛ ahorow ahorow bebree sisi ɛdwa ne mu aborosan tenten a ɛtoa so mmiɛnsa si ɛdwa no nkyɛn na kaas asan line wɔ ɛdwa ne mu.

Aborɔfo mmeranteɛ a wɔyɛ nnipa nnum, wɔahyehyɛ ataade fitaa fi wɔn soro kɔsi wɔn nan ase, na mpaboa a ɛhyɛ wɔn nan ase no yɛ wellington boot. Wɔhyehyɛ ade wɔ wɔn nsa, na wɔhyehyɛ ade wɔ wɔn hwen ne wɔn ano. Wɔkurakura ade bi a ayɛ sɛ funudaka di wɔn akyi.

Mmranteɛ ne mmaabawa a watwa ahyia, na wɔhyehyɛ hyehyɛ amammerɛ ntaade. Mmranteɛ no ɛnhyɛ ataade soro. Na wɔfira ntoma ɛwɔ wɔn asene. Ɛna mmaa no nso efira ntoma wɔ wɔn asene mu egu ahweneɛ wɔ soro.

Mmranteɛ nnan a wogyina dan bi so na wɔyɛ adwuma. Na mmienu a ɛwom ɛhyɛ ɛkyɛ blu. Na mmienu a wɔwɔ mu deɛ wɔnhyɛ hwee. Wokura kura ayɔn rɔds a wotwetwe na wɔde yɛ adwuma no.

Mmaa bebree a wogyinagyina hɔ na wɔhyehyɛ amammere ntaadeɛ. Na ntaadeɛ a wɔhyɛ no ase yɛ tuntum, na soro no yɛ ahweneɛ nko ara. Na wokurakura kora. Na baako deɛ, ɛyɛ me sɛ wɔrenom biribi afi kora no mu.

Cars akɛseɛ ne mfidie bebree, ɛbi retu fam sa anwea gu cars nobi mu, ɛna ɛbi nso rewine ne ho, na ɛbi nso retwa blocks agu hɔ. Ɛna ɛbi nso aterɛ n'ab . Taban tententen akɔfa adeɛ afiri baabi.

Adwumayɛfoɔ a wɔreyɛ adansie ho adwuma, na bi hyɛ ataade firi wɔn soro kɔsi wɔn nan ase, na bi nso de, wɔnhyɛ saa ataade no bi. Na wɔn nyinaa hyɛ atibammɔ ho adeɛ a yɛfrɛ no helmet ne bi. Bi deɛ ahosuo yɛ yellow, bi deɛ ahosuo yɛ wh fitaa.

Woahyehyɛ ahweneɛ ahodoɔ beberee wɔ kɛntɛn ahodoɔ ahodoɔ bebree mu. Ɛna esisi teebol so. Na ahweneɛ ne bi soso ɛkyɛn bi. Kɛntɛn biaa ne ahweneɛ ahorow a egum. Ebi yɛ kɔkɔɔ, ebi yɛ fitaa.

Mmeranteɛ ne mmabaawa a wɔhyehyɛ amammerɛ ntadeɛ, na mmeranteɛ no deɛ, sedeɛ gugugugu wɔn kɔn. Na mmeranteɛ baako a ɔdi kan no deɛ, wate ase badwam ɛna ɔre sa. Na wɔn a wɔaka wɔ n'akyi no resere.

Nnipa a wɔabɔ kyenku ahyia, na wɔgyina kaa bi anim, na wɔayɛ kaa safoa kɛseɛ pa ara de ahyɛ abɔfra ketewa bi nsam, na wɔakyea no na ɔresere, na kaa no akyi no nso, wɔatwerɛ hɔ, Mahindra.

Kaa tuntum bi a anya nkwanhyia ama anim no atete apansampansam koraa. Na nipadɔm atwa ho ahyia a wɔrehwɛ. Na fire service foɔ nso apaake wɔn kaa wɔ anim. Na fire service mmienu foɔ mmienu renante ba kaa no ho.

Nnipa nnum a wɔgyina hɔ ɛɛbɔ twenee na baako te akonnwa so te wɔn anim. Ɔno nsoo bɔ twenee ne bi. Na mmiɛnsa wɔgyina hɔ ɛhyɛ ataade korɔ. Wɔ gyina mpo ano na ɛɛbɔ twenee no. Na deɛ ɔwɔ me nsa benkum so paa ne deɛ, ɔɔbɔ akasaa.

Papafoɔ, maamefoɔ ɛne nkɔlaa nketewa w'atwa ahyia na wɔhyehyɛ strɔ. Maamefoɔ ne bi hyɛ ataare fitaa. Papafoɔ ne bi nso hyɛ ataare kɔkɔɔ ɛne tuntum na nkɔlaa ne bi tete fɔm a ɔmo hyɛ strɔ.

Nnipa pii a wogyina gyina ewiemhyɛn gyinabea. Na wasa santene ɛkɔ akɔ foro wiemhyɛn no. Na ɔmo a ɔmo wɔhɔ no pii ɛyɛ mmorɔfo fitaa. Wokura kura wɔn baag wɔ wɔn nsam ɛna ebi nso baag bɔ wɔn akyi.

Mmranteɛ tuntum a ɔhyɛ ataare kɔkɔɔ a ɔhyɛ ataare kɔkɔɔ na ɔte akonnwa so, na Buroni bi gyina ne nkyɛn. Na Buroni no nso hyɛ ataadeɛ yellow. Na abranteɛ no nsa kura afidie bi mu. Na Buroni baa nsa kura afidie bi mu gyina ne nkyɛn. Emu atuntumfoɔ ne akɔkɔɔfo. Emu ataaretenten ne emu ataare tietia.

Adwadifoɔ a wɔwɔ dwam na wɔahyehyɛ wɔn nneɛma wɔ fam retɔn. Na nneɛma no bi te sɛ ankaa, cucumber, cabbage ne aburo a ɛwɔ bɔtɔ mu si nkyɛn.

Mmeranteɛ mmienu a wɔgyina badwam na nnipa atwa wɔn ho ahyia. Na ntadeɛ a ɛhyɛ wɔn, no ayɛ sɛ Ghana frankaa. Na baako kura ɛkyɛ mmienu, ɛna ɛkyɛ no baakonsohyɛ ne ti so. Na deɛ ɔne no gyina badwam no reka asɛm akyerɛ no.

Amereka Prɛsedɛnt dada a w'atwam nna ɔgyina badwam ɛɛkasa. Na nnipa pii atwa no ho ahyia. Wabae ne nsam. Na ataadeɛ a ɛhyɛ no o,ɛyɛ fitaa ɛna kot bluu ɛgu so. Tae kɔkɔɔ ɛna w'abɔ.

Maamefoɔ ne papafoɔ bi a wɔwɔ badwam, na maamefoɔ no gyinagyina hɔ, na kasafidie si sisi wɔn anim, ɛnna papafoɔ no nso tete hɔ, ɛnna ade bi a ayɛ sɛ guitar sisi wɔn nan so a wɔrebɔ.

Broni bia ɔte table kurukuruwa bi ho. Ne 'laptop' esi 'table' no so ɛna phone ɛda no kyɛn. Na Magazines mmienu egu table no so. okra 'pen' ɛtwerɛtwerɛ book ketewa bi so.

Mmeranteɛ bi a watenatena ase wɔ nwiram. Na baako deɛ ɔgyina hɔ, ɛna nkraman bebree gyinagyina wɔn mfimfini. Na baako a ɔgyina hɔ no. etuo sɛn n'abasa. Ɛna baako a ɔte hɔ deɛ, ɔhyɛ boot.

Ayaresabea a ayarefoɔ dida dida wɔn yare mpaso abranteɛ baako ne mmabawa mmienu gyina ɔhwɛ wɔn nsuo sisi ayarefoɔ no so ayarefoɔ mmienu te wɔn mpaso ɛhwɛ wɔn a ɔgyina hɔ.

Maame bi a ɔte kurɔw mu wɔ nsuo bi so. Na n'ekyir mmɔfra mmienu egyina hɔ. kɛntɛn si mkyɛn wɔ kurɔw ne so. Wa sɔ adwene mu apegya akɔ soro ɛdi kyerɛ.

Nniaodɔ beberee a ɔmo di santene mu. Na ebi kita kita frankaa. Na ebi nso ɛsere. Na ɔmo him frankaa no. Na frankaa n'ahosuo ɛyɛ fitaa, ahabanmono, tuntum ɛne kɔkɔɔ.

Bus mmienu a ɛsisi hɔ na traffic light si ne nkyɛn a asɔ ahosuo ahabanmono, na papa bi a gyina kwan ne ho kura ne baage a ɔpɛ sɛ otwa mu fa busfoɔ no anim kɔ.

Papa bi a ɔkura sika bebree wɔ ne nsam na phones bɛyɛ nnan gu n'anim, na ɔremia baako so, na ɔresere, na obi nso hyɛ kente atade te n'anim a ɔretwɛn no.

Nnantwie bebree a nkoraa mmɛɛmuwaa mmienu ɛdi wɔn akyi na aberanteɛ baako ɛdi wɔn anim kakra. Ɔhyɛ ataade kɔkɔɔ na nkraman bɛɛ mmiɛnsa nso ɛdi nantwie no akyi ɛne mmɛɛmuwaa no.

Mmeranteɛ bi a wɔgyina amena bi mu. Na amena no mu afɔ, nsuo wɔ mu, ɛna ayɛ pɛkyɛpɛkyɛ. Na baako asa anwea no a ayɛ pɛkyɛpɛkyɛ no de agu pan mu de rema ne yɔnko, ɛna baako a ɔkyna na'aky ne nkyɛn nso a n'akyi hwɛ no asa anwea anwea no bi de rema obi foforɔ.

Mmeranteɛ ne mmabaawa a wɔatwa ahyia wɔ amena bi a sutadeɛ wɔ mu. Na mmeranteɛ no ne mmabaawa no bi gyina nsuo no mu wɔ amena no mu. Na aberanteɛ baako deɛ, ɔrehohoro adeɛ ho wɔ sutadeɛ no mu.

Nsutaadeɛ a ɔpɛ esi na ayɛ sɛ ɛrewe, mmoadoma bebree atwa ho ahyi, bi renom nsuo no, na bi gyinagyina hɔ. mmoa bi te sɛ ɔsono, pɔnkɔ ne nnomaa wɔ hɔ bi na kaa bi nso asi nsuo ne ho.

Nnipa bɛyɛ nnan a wɔn nyinaa ahyɛ adeɛ akatakata wɔn tiri ho de rebɔ wɔn tiri ho ban, na wɔahyehyɛ adeɛ wɔ wɔn nsa nso de bɔ wɔn nsa ho bɔn, na wɔkutakuta nwowa bu a nwowa no ayɛ woɔ ahyɛ mfimfini.

Aborɔfo mmranteɛ ne mmabaawa a wɔatwa ahyia wɔ table bi so. Na buroni barima baako gyina hɔ kura nnipa sɛso aboduaba. Na yɛapae aboduaba no yam akyerɛ ne nsono ne ne yɛm nneɛma. Na buroni baa baako a ɔte hɔ atene ne nsa baako de akyerɛ aboduaba no so.

Kaa a mmɔfo bebree tetetete mu, na ɛsi nwura mu, dua bi ase, na kaa no akyi no, ɔsono kɛseɛ baako gyina hɔ, ɛnna n'anim no nso, ɔsono kɛseɛ baako gyina hɔ.

Mmranteɛ bebree a wɔreyɛ adwuma ayi kwan . Ebi kura shavel gyina hɔ. Ebi koto hɔ. Ɛna ei nso gyina hɔ rehwɛ wɔ so. Na maame bi deɛ ɔso pan na ɛrehwɛ ne baabi.

Nnipa num bi a wɔabɔ kyenku gyina baabi, na wɔn mu mmeɛnsa hyɛ apolisifoɔ atadeɛ. Mmienu a wɔaka hyɛ efeie atadeɛ. Baako deɛ ahosuo yɛ kɔkɔɔ, ɛna baako deɛ ahosuo yɛ blue. Polisini baako a ɔwɔ mu no kura krataa a ayɛ sɛ ɔretwerɛ adeɛ.

Bibini baa baako ne Mmorɔfo nnum a wɔgyina dan bi mu. Na Mmorɔfo no deɛ wɔn nyinaa ahyɛ ataadeɛ akata wɔn nan ho ne wɔn nsa ho. Na wɔhyɛ adeɛ akata wɔn hwene. ℇna wɔn nyinaa hyɛ net wɔ wɔn tiri so. Na afidie sisi ɛdan no a wɔgyina mu no.

Aborɔfoɔ bebree a wɔgyina nnipa bi ho, na mmienu hyɛ sogya ataadeɛ. Na baako a ɔhyɛ sogya ataadeɛ deɛ, okura camera bi na light no ahyerɛn wɔ baako nan ase, na baako a ɔka ho akoto ɛrehwɛ adeɛ baako nan ase.